Anfooni ŋɔ puuni Ninsalinima m-be di puuni ka gbubi bindirigu nti pahi binwala ni binyura gba be di puuni ka bɛ ye neem'piɛla be dini.

Anfooni ŋɔ puuni nyɛla daa ni ka niriba bɛni kɔhiri bini yahari bini wola ka kabieji bɛ dinni ka leemu gba bɛ dini.

Anfooni ŋɔ puuni ninsal nim n bari moto ka shab bɛ loori ni ka bi shab gbubi paati tuuta nim n bɛ dinni ka doo baɣali paɣa ka o yiɣisi ʒɛ zuɣu saa

Anfooni ŋɔ puuni loori n zaya ka ninsali nima ʒi loori maa zuɣusaa ka shɛba bɛ di puuni ka bin ʒi zuɣusaa maa gbubi gaɣa ka loori maa nyɛla loori dozim.

Anfooni ŋɔ puuni ninsalnim bɛ dinni ka ʒi bɛ nɛma n chana ka mɔri bɛ dinni ni tihi gba zaa bɛ dinni ka kom bɛ dipuuni.

Anfooni ŋɔ puuni nyɛla ti Ghana ŋɔ palimenti duu ŋɔ ka jintoriba ʒi di puuni ka Ghana tuutanima lo n-lo m-be di puuni.

Anfooni ŋɔ puuni bihi mbɛni ka awuraba nima gba bɛni doo nyɛla ŋuni zi kuɣu zuɣu ka ye daliya nuɣiso ka so jinjam dozim kuɣu shɛŋa dini bɛ nimaani shɛli nyɛla zaɣi vakahali.

Anfooni ŋɔ puuni nyɛla palimɛnti jintɔriba duu ni ka ninsali nima bɛni sooja nima gba bɛni ka bi shɛba yɛ niɛn piɛla ka shɛba yɛ niɛn sabila.

Anfooni ŋɔ puuni ninsali nima n bɛni tumdi tuma ka bi shɛba yɛ liiga dozima laasabu ka pili helimɛnti zaɣa piɛla n bɛ di puuni.

Bizaŋla. bayaɣti. n lee nin salinima. kabi tingbani maa be kakom. ka mɔri be dini ni tihi. ka ninsalinima maa nye ninsali sabla m be dimaani. ka bi mini kawame Nkurumah. gba pahi dini

Anfooni ŋɔ puuni wobri n zaya ka ninsalinima chaŋ ti lihiri ba ka yaari ba anfooni sheŋa n ti pahi loori ni tihi ni mori zaasa.